Ha missilezi bessizayssi kehippe gittane dembba giidida oraththa goshsha sohon nam'u asati baazen kaththa oyqqidi zerishe dizayssa qonccisess hessappe heni baggara haara miththatika dizayssa qonccises.

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi kehipe gitanne demba gidiza sohuni badalazi mokkizi gakkizayssanne tookkizayssa woykko mitha bayizayssa qoncisishees esasika keype daro sohoy diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessidayssi issi bitanezi ba kusheni dumma dumma piilgeta miishshata oyqqidii issi boncco oyqidii pilgishe diyayssa qoncisees

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi ha wuda teknoloji maadetun oosettida dumma dumma kemikaaletinne madabareti deayssa koncisishe etaskka kooday keyppe cora gidiyaga qoncisees

ha misalazi qoncisizayssi wolkko bessiza issi ooractha ha wode teknoloji maadetoninne go7an oosettiza katha qocizi kessiza mashine diyayssa bessees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehippe gitanne talga goshsha dembani kaththi zeretizayssa bolla ha wude teknolojie maalexon oosetiza goshsha kaamezi haaththa ushshise diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne talga gidiza goshsha sohonii issi ha wode teknoloje qofaninne maadeton osetiza kaamezi haatta ushshise diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi sinthara woykko hana baggara uttiza dumma dumma yefetus go7iza kemikaalezi he na baggara cerkanen diyayssa gidizayssa ha misilezi qoncisees.

Ha msilezi qon'isizayssi wolkko bessizayssi ha wode teknoloji maaditoninne go'an woosettiza kaamezi izikka shiqiza katha shiishshidi shaara bolla qolisheiyayssa qon'isees.

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi doktorezi halakko bonco mesasiza bonco ba kushon oyqqizi ha woden teknolojin oosettiza makroskoppera xellisheninne maramarshe deyayssa qoncisees

Ha misilezi qonicises besizays kehipe gitta daliga sohon badalazi zeretidi gakidayisa besishe izika qasi ba bolla badala ba'izasa gidishin haratika qasi garisara kesishe dizayisa ha misiley qonicises

Ha misalezi qoncisi bessizayssi keppi kitanne dalga goytida gushsha sohuni usuppunappe dariza asati katha aype zerishe diyayssinne essappe qasse heene baggara hara muuze gatetinne mitati diyayssa qoncises.

Ha misilezi qoncisi bessizayssi ha wode teknoloji maadeton hoosettiza goshsha gadeppe katta shiishshidi ehidi qolididiya kaameza qoncisi bessishin hizikka keyppe denba gidizaso katta qolidides

Hamisiley qoncisi bessizayssi laapun attuma asati jibbaza bolla giste qattaayfe qoletizayssa heyssa bolla qasse hara kemikaaleta gujjishe dizayssinne hessapehini baggara hara mitatinne mitta bollan kaqetiza may'oti diyayssa dhessees.

Ha misilezi qonccisisshe woyko bessishe keehi gitanné wolqama gosha sooni shunkurute puute tokkishe dizza nammu asa qonccisshe etappe hara issi addezikka hammettishe de'iza izza qonccissees.

Ha misilazi qonccisizayssi woykko bessizayssi keethta heeran cora asati cora maddabbaran shunkurteza yeggidi xeellishe dizayssanne hessappe heni baggara kaameza bolla caanishe dizayssa ha misilezi qonccisees.

Ha misilezi qoncizaysi woykon besizaysi pestale gidonne moqe gidon ayfa ayfeti woykon ayfe kathatatuppe uttidaysanne hesappe heni bagara qaseka boncoti dizaysa qoncisise

Hamisiley qoncisizayis woyiko besizayis kehipe gitane doret utiza uniqa anikotape izika dono ichashu mishiront shiqid xelishenine madabariyan athishe de7izayis beses.

Ha misilezi qonccissizayssi woykko bessizayssi keehippe githanne dalgga gidiza goshsha sohoni shekkaaree woykko maxaaxee gakkizayssa qonccissishee hegeekka keehi cora gidayssa bessees.

ha misilezi qoncisi bessizayssi issi lo'izanne giigiza shayettiza tuke bessishshin he tukke gidon qasse issi botta woykko pooliiza sine giddon tukkezi qoletizi cuway ke'idi dizayssa qoncisees

ha misilezi qoncis bessizaysi kayppe gitanne denba sohoni ooratta puutheti tooketanassi issi cugan cugan shiiqidi wottizayssa qoncisishe hessapey ne baggara dumma dumma mita qommotinne gakkiza puuteti diayssa qoncisees

Ha misilezi qonccisizayssii woykko besizayssi keehippe giitanne lo'za goshsha sohoni heenika kaththi zerethi utiza achan issi bitane eqizayssanne appe hini bagara uuthi diyayssa qonccisees.

ha misilezi qoncisi bessizayssi keype gitanne lo7iza goshsha gaje giddzon unka unkothuppe shukare woykko maxaaxe gizayssi ii toketi uttizayssanne gakkanaas gammatizayssa ha misilezi koncises

amisilezi qoncise dayssi woykko bessi zayssi kaype lo7izanne dummatiza heeran issi bitanezi gakkeza muuze ba kushen oyqizi ha xeelidi micishe deayssanne hessafe ni baggara muuze deyssa qoncisees

Ha'a misilezi qoncis bessizayssi kaipey gitanne lo'iza goshsha gade giddon gakkiza uutha haashethana bolla deya issi mishiroza bessishe izippene baggara hara uuthati gakkizayssi dayssa ha misilezi qoncises.

ham misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi dumma dumma asati kiloza bolla gakkiza muuze caannininne gides kilesi appe puda ekkidi kaame bolla caanishe deyssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi gaebe gitanne lo7iza goshsha gadini muuzie tokethidi gakkishe diyayssanne hessafeyana baggara issi mishira deyssa qoncisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi keyppe lo'izanne xilciliza ponco diya koshsha gade giddon tuke fuute toketidi gakkishe diyayssanne hesapeni baggara dumma dumma mitathi deyssa qoncisees.

ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi bittanezi ha shiiqi eqqizayssa gidishe aspe guye baggara qasse dumma dumma goshshan zeretiza gahasinne henappe guye baggara muuze woykko ututi deyssa qoncisees

ha misilezi qoncisizazi woykko bestizayssi keype gitanne dalga gidiza goshshasohani shonkoorazi toketizi gakkizayssa qoncisishe etaskka keyppe coraqoode dizayssa ha misilezi qoncisees

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi gayppe lo7izanne celxiliza boncura diza mitha qommoti diyayssanne essapeyni baggara dumma dumma muuzetinne mita qommoti diyayssa qoncisees

Hamizi qoncis bessizayssi kaype gitanne lo'iza goshsha heeran issi kaamezi ekkizi muuze caanishe deayssanne esappeni baggara har gaare diyayssanne hanan baggara qasseka hara muuzeti diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncizayssi woykko bessizayssi ha misilezakko shiiqizinne duretida uttizayssa puutho bessishe esapeyni baggara hara puutho tidizayssa ha misilezi keype pilgidi qoncisees

Haa misilezzi qoncciss besizayiss Gita nne dalgga denibba goshsha gadenni xaxeta sanitazzi gaakizayissa nne he sanitazza qase issi bitanezzi be kushshenni hoqqid baa kushshenni oyikishshe dizayissa qoncisses.

Ha misilezi qoncisi bessizayssi goshsha gezte katatuppe etika qase ayfa ayfetu giddoppe appeleqqizayssi gakkizi ayfe kesizayssa ha misilezi qoncisizinne paatizi bessees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi issi lo7izanne irxa boncora diza chuki puuxe gakkizi ayfe kessidayssa koncis bessishe hessapeni baggara haratu kesikka diyayssa qoncis bessees.

Ha misilezi qonccisizaysi woykko bessizaysi uththa gade giddon woykko goshsha gade giddon dumma dumma asati goshsha miishsha oyqqidinne puute oyqqidi puuteza ooraththa ollan tokkanas giigettishe de'izayssa qonccisees.

Ha misilezi besizsysi woyko qoncisizaysi kehipe gitanne aho gidizaysa gosha sohoni issi bitanezi kacera wolqama noorata waxidi goyishe dizaysa haisiley qoncises

Ha misilezii qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe coranne dumma dumma gooshshanchchatti issippe shiiqqidi zoore ekishe diyayssanne gooshsha miishshata oykizaysaa qoncises

amisilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi keype gitanne denba gidiza goshshaso huni zeeretiza kaththa giddon ichashu mishirenti okkidi shukareza xeellishe diyayssa bessees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko bestizayssi keepe lo'zanne dembagediza goshsha heeran issibitanezi na'mu boorata waacidi goyshedayisanne hessafe aasinta baggara issibitanezi gabe mayde qizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi keype gitanne lo'iza oratha goshsha gadeynni issi bitanezi nam'u kacaame boora waaxizi goyshe diayssa qoncisees.

ha misilazi qoncisiza issi kayeppe gitanne denba gidiza soun baantha kushen paase woykko qanxiza miisha oyqqizinne mitha qancises deyasanne sapeynn baggara hara curo asati deyayssanne ubba qasse goshsha dembay deyayssa qoncisees

amisilezi qoncisi bessizayssi keype gitanne dalga gidida oorata koshshasohoni oorata fuuxeta tokkanas asati holla bookkishe diyayssa qoncisishe hessapeni baggara hara mitatinne dumma dumma qommo mitati diyayssa qoncises

ha misilazi qoncisizayssi waykko bessizayssi ge7ippey lo7iza goshsha gade giddoni zeretidi gakkiz shediya badalaza issi bitanezi ba kushen goshsha miisha wagidi bul7ishe diyayssanne essafeyana baggara issi miishiro dizayssa qoncisees

Ha misolezi qoncisizayssi boykko bessizayssi kaipe gitanne aho gidiza oorata goshshason issi bitanezi nam7u boorata baaxidi goyshe diyayssa qonciseshees a kushenikka xurqafe diyayssa qoncisees

ha misilezi konisizayssi wouykko bessizayssi keeppe lo7izanne dalga goshsha gade giddon echashu mishirati okkidi maxaaxe bonco gishshininne xeellishin diyayssa qoncisees

ha misalezi qoncis bessizayssi kaype gitanne demba gidiza oorata goshshasoo uni dumma dumma atamappe yiza asati ooratta fuute woykko uthe so kishe diyayssa konceshise hessafe ni baggara hara uutati diyayssa koncise

Ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi gabareti baynta kushen dumma dumma goshsha miishata oyqqizi giigis ishe deyayssa qonciseshe eti oyqqiza sika akafa porkanne dumma dumma miishata oyqqizayssa qoncisees.

Ha misidazi qoncisidayssi wokko bessidayssi lo'iza shukare gadeni nam'u asati heessatoppe issi aawazi porka oyqqidi shukareza bulisheti hayssanne hessafeynne baggara issi mishira okkidayssa bessees.

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi issi mishira ba bollan naxala yeggazanne ba kushen goshsha miishatuppe akaafa ba morqin wottada ha xillashe dizayssa ha misilezi keehippe pilgizi qoncises.

Ha misilezi qoncisizayssi kaype lo'izanne oorata koshshaden ba nam'u boorata waaxidi goyishe diza issi bitanyeza bessishe izikka ba borge bolla surqafe wottizayssa ha misilezi qoncises.

Ha misilezi koncis bessizayssi gaype bitanne dalga gidiza oorata goshsha denbaani issi bitanezi karetanne bootta ka caamma nam'u boorata waaxidi goyf diyayssa hamisilezi koncises

Ha misalezi qoncisizayssi waykko pessizayyssi keippe coranne gita asati waykko goshshanchati baynta goshshancha dumma dumma miishata oyqqidi iisippe zooressinne ooso siqizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi butanezi boorata goshshasowoza nam'u boorata waacidi goyshiyayssanne bamorge bolla sorqafe wottizayssa ha misilezi qoncises.

Ha misilezi qonc'isi beseza c'ora goshanchati banta kushen putte oykidi woyko oratha putte tookanas bishe dizaysa besisheinka des hessappe heni bagara kethatinne hara adusa xesa bonc'ora diza mithati dizaysa qonc'ises.

Ha misilezii qonccisizayssi keehi giittanne dalgga gidida gooshsha bessan mishira eqqizaysanne heenarnne hara gooshsha goyiza asay bettes hassappe heeni baggara hedzdzu maata keettatti eqqidayssa beses

amsilezi qoncis bessizayssi gaypi talganne cora gidiza goshshanchati banta goshshas dumma dumma zoreto ekishe diayssanne hesoy so7ara zoreto nau shiiqizayssa qonciset

hamsilezi qoncisi bessizayssi laapun macasati qoxeti shiiqiza kaththa bolla kushe wotidi xeellishe diyayssinne intepe qasse na7ati miicidi diyayssanne hessappe hine baggara hara kathasi diyayssanne ubba qasseka keettatinne muuze kuuteti diyayssa bessees

Ha misalezi qoncis bessizayssi uuthe goshsha gaze giddoni huttachin buukkeththiza olla gizdooni puute tokkana yo giigettiza addezanne hara asatikka qasse goshsha gaze giddo porkanne hara goshsha miishata oyqidi gelidayssa qoncisees

ha misilezi qoncis bessirayssi uddufunanne uddufunappe dariza asati uuthey chokana bish diyayssenne hessapenne baggara dumma dumma katta qommotenne hana baggara qasseka kaamezi eqqezayssenne keeththazi ubba qasseka hara asati diyayssa bessees

Ha misilezi qoncisizayssi woyko bessizayssi kehippe wolqama gidizaysa ha wode tekinolojezinne kopan goshan go7etiza woyko gakiza kaththa buuciza maashine gidizaysa qoncisees.

Ha misilezi qoncisidaysi woyko besizaysi issi gishaw kaamezi demban eqidaysa besishin hesappe heni bagara duma duma mitha qommotinne wora mithati dizaysa ha misiley qonc'isses.

Ha misilezi qoncissi bessizayssi keehippe gittanne lo'iza gakkine shiiqiza kaththa asatti shishshidinne ha wode teknolojje madettan osettiza oraththa machinne giddon yeggizi ayfezza kessishe dizayssa qonccisees.

Ha missilez qonccisizayissi woyikko bessizaysi kehippe gittanne demba gidza gosha soohon gakida kaththa bucishenne cakishe diza nam'u goshsha kameti dizayissa besses

Ha misilezi qoncisidayissi woyikko besidayissi kehippe gittanne woliqama gidida gosha sohoni ha wode tekinolojeyitekinolojeyi qofanine madetidda ossetidda gosha kamezi gadeza goyishe dizayisa ha misileyi qoncissesi

Ha misilezi qoncisizaysi kehipe gitanne dalga gidiza goshasoni oratha gosha kaamezi gakiza katha shishishenne bucishe dizaysa qoncises etasika qoday keehipe cora kame gidizaysa qoncises

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi uutha haashshida gate giddon ooratha uutha haashshida maassine eqqizinni asati ha giddon uutha yeggishininne keshshishen diyayssa ha misilezi qoncisies

ha misalezi qoncisizaysi woyko bessizayssi ooratanne geyda sohon ooratha gosha kaamezi eqqi utezayssanne hesappe hara baggara hara dumma dumma kametinne mitati dayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kayipe kitanne walqama gidiza ha woda teknoloji qofaninne maadeton woosetiza goshsha kaamezi eqqizayssa qoncisihessa

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi heedzdzu goshsha kaameti ooratha biitha goyshe diyayssa qoncisishe essa bollanka namato bolla tophiya bayndaze diyayssa gidish issa bolla oroome bayndade diyayssa gidirayssa qoncisees

Ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi bitanezi ha wodo teknoloji maadetoninne qofan oosettiza nam'u goomara diza kaameza sugish diyayssanne hessapeni baggara maasakieti dayssa qoncisees.

Ha misilezi qonccisidayssi woykko bessizayssi issi keeththa giddon ooratha heedzdzappe dariza kaamesi eetikka goshsha kaame dizayssanne hessappe issini bolla issi mishira utta uttidayssa qonccisees.

Ha misalezi mancisizayssi woykko bessizayssi kibe gitanne dalqa gitiza ha wode teknolojien madeton oosettiza gakkiza katta shiishshizi woykko buuchisa mashin deessa bisishe hayssafeni baggara toophiya bayndaray deessa kocisee

ha misilezi qoncisizi pessizayssi kepe gitanne dalga gidiza goshshasohoni gakkiza katha buuxi sheenne shiishshi she diza ha wode teknoloji maaddetonenne qofan oosettiza kaamezi idiyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi ha wude teknoloji maadetoninne qofan oosettiza irxa tukke goxizi ayfe kesiza mashinezi eqqizi cora tuketa giigissishe diyayssa qoncisees

hamisalezi qoncis bassazayssi kaypi gitanne dalga goshsha sooni heedzdzu kameti goyishe deyayssanne essappe sinta baggara misi bitanne hametishe deyayssa ha misalezi qoncisees

ha meselezi qoncis bessizayssi keehi gitanne dalga gidiza sohuni ayfeti gazizappe woykko goshshappe shiiqiti issife kooretu uttizayssa bessishe hesappeni baggara kamedindayssa qoncises

Ha misilezi qoncis bessizayssi keype kitanne dalga giziza oorapta koshsho dinbaani kaamezi goyishe deyayssa qoncisishe hessafe hinni baggara hara coora kaameti deyayssa ha misilezi qoncises.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko besizayssi keypi aahonne lo7iza keeththa giddon ha wode teknoloji maadhetonnne qofan oosettiza ooratha goshsha maashine diyayssa qoncisees.

ha misilazi oncisidayssi woykko bessidayssi gayippe gitanne dalga gidiza koshshasoni kath kichchidaso ooracha kaami go7ishe dizayssanne sapey ne baggara michi dizayssa ha misilazi oncisees

Ha mesalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keepe gitanne lo'iza ha wuda teknolojie maadeton oosettiza goshsha kaamezi deqqizayssanne iza bollayssi bitanezi kiizayssa sapeni baggara asati deyayssa qoncisees.

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi ha wode teknoloji maadetoninne qofan oosettiza ooratha kaththa qoxiza mashine bessizayssa gidishin hessafeni baggara keethethe dizayssa bessees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne dalga gidiza koshshaso ne heedzdzu kameti koshshaza giigishishe deyayssa qoncisishe essappe heene baggaranne hana baggara haaththa kafoti deyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisidayssigoykko bessidayssi keeype gitanne denba gidiza gushshasooni gakkiza katha cakidi shiishshiza ha wode teknoloji maadetoninne qofan oosetita kaameza qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keipe gitanne lo7iza denbasohon ha wodi teknoloji maadetoninni qofan oosetiza goshsha kaamezi deyayssanne sapeni baggara keehi gita kiitay deessa qoncisees

Ha misilezi qoncis besizayssi ha wode teknoloji qofaninne maadeton oosettiza nam7uto erodiza sugizi goo7ettiza goshsha mashinne issi bitanizi sugishe diyayssanne hessapeni baggara maatakettideyssa qoncisees.

ha misilezi qoncis bessizayssi keehi gita ha wuda teknoloji maadeton oosettiza kaamezi gaden oykko goshsha sohon gakkiza katha buuch yehedi kaththa ayfeza shara bolla qoli deyssa qoncises

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi keehippe gitanne aho gidiza ooratta goshshasoni keehi walqama kamezi goyishe dayssa ha misilazi bessees hessafeni baggara dumma asati parawoyqqidayssa qoncisees

ha misalezi qoncisiza issi oykko bessiza issi kaipey ooratanne lo7iza ha woda teknoloji qofaninne maadetun woosettiza ka7iza kaththa bucettiza katha gaccidi aype kesizayssa mashine bessees

Ha misilezi qoncisizayssi waykko beyssizayssi kayeppe gitanne dalga gidiza pooratha goshsha sohoni nam'u kameti goyishe diyayssanne hessapen baggara hara dumma dumma denbatinne diyayssa qoncisees.

Amesilezi qoncisizayssi waykko bisiyayssi keypey gitanne dalga gidiza goshsha denban kaththi lo7iza hanotan zeereti utizayssanne lo7i utizayssa qoncisi shen hessape hana baggara kame mare marasiza hara miishati deya hessa qoncisees.

ha misalezi qoancisiza yissi boykko bessiza yissi keipe gitanne dalga gidiza goshsha gaden zeretuti gakkiza kaththa giddon issi kaamezi diyayssa qoancisees

Ha misilezi qonccisi bessizayis keehippe lo7iza ha wode tekinoloogi maadetoninne qofan oossetiza biita giddoppe haata goochi kesiza goshsha ootho maashinne diyayssanne izikka qasse haata biitappe goochi kesishe diyayssa qonccisees.

Ha misilezi qoncisi bessizaysi issi aahonne demba goshsha gadeni gakiza kaththa shishiza mashiney katta shishishe besizaysanne hessappe heni bagara hara adusa erxa boncora diza miththati betosona.

Ha misilezi qonccissi bessizayssi oratha gosha kamey eqqidayssanne he mattan issi inddoya eqqizayssa bessishe hessape heni bagara keththaynne hara gosha kamey bettizayssa qonccisses.

Ha misilezi qonccissi bessizayssi uuththa gade giddon ha wode teknooloojeen maadethon ooseththiza uuththa haashi kessi ithima immiya maashinezi eqqizayssa bolla asathi uuththaa ehi ehi yeggiiddi diya isa qonccissees.

ha misalezi qoncise bestizayssi tammappe dariza asati ha wode teknolojee qofan oosettiza goshsha gade ooso mashineza eqirix eeliyayssanne essappehni baggara hara goshsha denbati deyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi keehippe dalga gosha dembbani ha wode teknoloji maadeton oosettiza kushen goyiza goshsha kaame ha heedzdzu asati oyqqizi goyishe diyayssanne hessappe yni baggarakka etayssato hara asati goyshe diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisi bessizayssi keyppe gita gidiza goshshasohoni zeeretizi gakkiza kaththa ha wode teknoloji maadeton oosettiza nam7u kaameti he gakkiza kaththa buucishe diyayssi qoncisees.

ha misilezi qoncisi bessizayssi aahonne dalga goshsha denbani kaame makinazi nam7ati haaththa giddon eqqizi giigisishe diyayssanne hessappenne baggara haaththa giddo kafoti diyayssa qoncis bessees

Ha misalezi qoncise bessizayssi keyppe gitanne denba goshshasohooni heedzdzu goshsha kameti gadeza woykko goshshaza goyshe deyayssinne esappe sinta baggara issi bitane deyayssa qoncisees.

a misilezi qoncis bessishe dizayssi goshsha gaze bollani ha wode teknoloje maadeton oosettiza goshsha kaamezi biitta lo7etizi giddoppe kessi kessi goyishe dizayssi bessees

ha misilezi qoncisi bessizayssi ha wuda teknoloji maadeton oosettiza goshsha ooso kaame gididayssa konciseshe hessape ni baggara hara mitasinne hara dumma dumma boncotiidayssa koncises

ha misilezi qoncisi bessiyayssi keyppe dalga gidida koshsha denbani heedzdzu ha wode teknoloji maadetun oosettiza goshsha kaameti goysshe deyayssa bessishen inta bollappe qaqase nam7ata bolla tophiya bandiray issaa bolla oroome bandiray deyayssa qoncisees

Ha mislezi qoncisi pessishe dizayssi ha wuda teknolojeninne qofani ooseti diidiya orata qoshsha mashinen gidizayssa qoncisishe heena baggara hara mashinatikka dizayssa qoncisees.

amselezi qoncesizayssi ooratanne lo7iza goshsha kaame geeyida sohon eqqizayssa bessishe hezaappe qasse heene baggara nam7u hara oorata kaamenne keettay dizayssa bessees

Ha misilez qoncizays woykko besizays issi keetha gidon cora asat quma mizaysa besishe , haysatappeka issi Naz issi gela'iyo barisishe diyaysa qoncises.

Ha misiley qonc'isizayi woyko besizaysi oge dunan 3 kameti eqidi banta bollan kontalera dizz katha kontalera diza katha ketha gidon qolishshe dizzaysa qonc'ises.

Ha misilezi qonccissizeyssi woykko bessizayssi wolqqay baynna asathaas maado oose gidishe izethikka nam7athi yaara haara eqqizi banththa doonan maskke woththidi banththa giddon karththooneera quma woththizayssa qonccissees.

Ha misilezi qonccisiza issi woykko bessiza issi heezzu asati eqqiza issa gidishin essappe issinniya ha misile achchi shiiqaza eqqiza issa gidishin issinaza qassi ba kushin silke oyqqaza xeellashe day issa qonccisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kehipe guuthanne gashenayssi bantha kushen maatha oyqqizayssa bessishe essa giddon qasse issi geela'o booththa maayo ma'eza eqqizayssa qoncisees

Hamesilezi qoncisizayssi woykko besizayssi issi keeththa giddon nam7u esaduppe issoy ba kushen boraqathanne biira woyqqidi saafise deyayssa besishe esapeyni baggara saaxine giddon taajuta santati daruti diayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi nam'u tammappe dariza gashe nayti banta kushen gukkiza quma oyqqizayssanne inta giddon etappe dariza booththa maay'o may'iza mishira eqqizayssa qoncisi bessees

Ha misilezi qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe lo7iza goshsha sohon danqala santha geetettizayssi diccidi gakkishe de7iyayssanne izasikka keehippe lo7iza boncoy de7izayssa qonccisees.

Ha miisilezi qonccisii bessizayssi kehippe giitanne dalgga giidida goshsha sohon gissetey gakidayssa giidon issi mishshiriya ba huphphen shashshe woththada gistte giidon eqqidayssa ha missilezi qonccises.

Ha misilezii woykko ha misilezii bessizayssi katamappe yiza bitanezi dunguza ba bolla woththidi ba bolla kopiya woththidi cora aataratu giddoppe issi baddalla poqidinne oyqidi dizayssa besses

Haa misilezzi qonccissidayi woyikko bessidayi kehippe gitanne daligga gidizza goshsha sohonni kaththazzi zeretti uttizayissanne gakanass matizayissa qonccisishshe .hessappe hani bagara zumattinne miththatti de'iyassati qonccissess.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi yaype gitanne talga gidiza goshshason zaretida badalaza nam7u asati eqqidi xeelishe diyayssa ha misilezi qoncises

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi giya giddon issi mishira ba huphen koppiye woothada shunkurtenne dono miccaza bayzashenne hessafe hini baggara hara cora asatinne suuqeti diyayssa qonccisees.

ha misilezi qancisidayssi woykko bessidayssi keehippe gitanne dalga gidiza goshsha soni gakkiza badala besishin essappe sintha baggara issi mishira eqa utizayssa qoncisees

Ha misilezi qonccisizayssi woykko bessizayssi keehipe dalgganne gita denbani maata mishe diza wogga kaccera diza usuppunappe dariza boorati diyayssanne hessappe heni baggara heedzdzu asati diyayssa qonccisees.

Ha misilazi onciizayssi woykko bessizayssi heedzdzu inde asati dhaqqizayssa bessi shin essape isiniya silkawey giralo bedishin essapey ni baggara muuze qommoti betishin eta sintan qasse a gubara giddo egeththiza katha qommoy beettxis

ha misalezi qoncisizayssi boykko pessizayssi kaypey gitanne dalga gidiza goshsha sohon gashshazi gakkizayssanne zereteri lo7izi uttizayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qoncis bessizayssi keypi gitanne dalga goshsha sohon gashezi zeeretizi gakki ayfe kessizayssa qoncisishe hessape hene baggara zumatinne zumatu bolla mitati de'iyassa ha misiley qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keyippe gitanne dalga gidiza goshsha gaze sohuni gistezi gakkizayssa qoncisishe izikka keyppe cora soho woyqqizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne dalga gidiza goshsha sooni badalazi zeretidi ga kishe bolla deyayssa woykko hayssarizayssa qoncisees.

ha misilezi koncis bessizayssi gayppe gitanne lo'iza koshshasohuni gakkiza uuttata qommoti diyayssa ha misilezi koncisi she yetaseka adussa geesaynne lo'iza boncoy diyayssa qon'ises

ha misilezi qoncisizayssi oykko bessizayssi issi gitanne aaho goshsha gaden issi mishira ba hophen sharbe wothada zeretidi gakkiza katha shiishshashe diyayssa ha misilezi qoncisees

Hamisilezi Qonc'c'isi bessizayssi keehi gitanne dalga goshsha demban badala y zerettidi gakkizayssa achchaan issi mishiriya booththa mayo mayada ba ayfen manaxxire woththada babolla sharbe yeggada eqqada xeellashe de7izayssa qonc'isi bessees.

Ha missilezi qonccisi bessizayissi kehi gittane denbba gistte goshsha gade giddon issi bittanezi eqqidi giste goshsha gade pattetha aththishe dizaysa qonccisi bessishe kehippe dembba gidizayissa bessesi.

ha misilezi qoncise bessizayssi goshsha gade giddon gakkiza badalaya ba bolla mitha woykko badala ayfe ba awuthtizayssa qoncishise hezaappe hini baggara hara keehippe cora badalati dehayssa qoncisees

Ha misilezi qoncis bessizayssi keyppe gitanne lo7iza goshshasohoni badalazi zaretezayssanne hessape hene baggara uuthi gakkizayssanne hara mitati dayssa qoncisees.

Ha missilezi bessizayssi woyko konccisizayssi kehippe dembban lo'iza sohon issi biitanezi oraththa puute tokkishe dizayssine hessappe hano baggara cora dumma dumma kaameti dizayssa qonccisess.

Ha misilezi qoncisi besizaysa kehippe gittanne demba gidiza orata goshason katamappe de'iya asati bancha bollan dungiza wotidinne duma duma kopiyateti putte tokiyasa ha misiles qoncisese

Ha misilezi qoncisi besizaysi keehippe gitanne dalga gidiza gosha sohon issi bitanezi misileko shiiqidi oratha puute tokishe dizausa besishe hesappe heni bagara duma duma asati puute tokanayo gigetishe dizaysa qoncises.

Hamisilez qoncis besizayis cora asat woyiko katamape yiza asat oratha pute tokana gid gigisishe dizayisa qonicises. Etasika qoday kehipe cora gidoga misilez qoncises.

ha misalazi qoncisidayssi woykko bessidayssi nam7u mithi podhdhidinne qorqoroy shocetibena keethti heene baggara qasse issi qorqoro diza keettinne hana baggara issi mishiray qawutirayssa qoncisees

ሀ misilez qoncis bessizayssi gayppe lo7izanne dumma dumma asati woykko katamappeyiza asati shuchchach bessiya yerara hamethidi oosos bishe deayssa ha miselezi qoncis heessa

ha misilezi qoncishidayssi bekko bessidayssi dumma dumma katama piyiza asati ooratha puute kushshe zembani tokkan ayuu hametishe diyayssa qoncishishes hesasikka qoodey cora gidiyaga mala pilgees

ha misilezi qoncisi za issi woykko bessiza issi keehippe gitanne lo7iza gidiza sohon izikka katama giddon ooratha puuthasi soketizi mokishe diyayssa qoncisishe hessafenni baggara dumma dumma keehi cora keetetti diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessiidayssi issi bitanezi bayfe malazere wootidi hessape ini baggara cora asatikka laqqiza hessa qoncisishe hana baggara kamedi hayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kip gitanne demba gidiza son hara katamappe yiza issi bitanyezi ba ayfemmana xere wotidi ha shiiqizi eqqizayssa qoncisishe ezapeni baggara hara coora asati deyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi kehippe lo7iza goshsha giddon oyddu asati baynta gashenaara uttidi goshshaza woykko gakkiza katha xeelish diyayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi waykko bestizayssi cora asati baynta kushen ooratha puute oyqqizinne ooratha sohun tokkan ayo oyqqizayssa qoncisishe essatappeka issoy sokkishe dizayssa qoncisees

amisilezi qoncis bessizayssi gaype gitanne lo7iza goshshasoni katama beiza asati boorata puuti tokkishe diayssanne ezetika boodan coro gidayssa amisilezi qoncisees

Hamisalezi qoncis bessizayssi gaype gidanne lo'iza ooratta gusha heera bessishe hessapene baggara asati ametishe diyayssanne hara adussanne gita mita qommoti diyayssa qoncises.

Ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype zumati bessiyanne wurati bessiya gushsha soonti diyayssa qoncisishe essikka keype cora booto qqizayssa qoncisees.

Ha misilazi qoncisi bessizayssi oge bollara biza kaamezanne hene baggaranne ana baggara muuzetinne dumma dumma mitayfeti diyayssa bessishe hene baggara qasseka issi bitane zeeqizayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi issi bitanezi ooratha puutati soketanas gakkizayssa shiiqize qirsi xeelishenne eta bolla kushe woxidi ha xeelishe deyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisi besizaysi kehippe dalganne lo'iza goshe Soni putte woykon kathi zeretizaysa besishe izza bollara qase mithi uttizaysa qonc'isi besishe hena bagara hara gosha demba diyasa qonc'ises.

Ha misilezi qonccisi bessizayssi bilxxiginna partte mayo ma7iza issi bittanezi lo7izanne goshsha dembani manggo puuse tokkeshisinne hessapp heni baggaara hara asatikka qasse tokkishe diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisi bessizayssi gosha sohoni issi bitanezi ba bolla dunguza yeggiizi ba kushen pute olqizinne tokkanasi giigizayssa bessisheni hassappe hini baggara ara xora asati qasseka tokkanayo giigizayssa bessees.

Ha misilezi qoncisi bessizayssi keehipe gitanne dalga gidiza sohon keype qasseka xora gidiza oorata fuuteti tokkanas gakkida geti baynta cugan cugan uttizayssa ha misile keype paattidi qoncises.

Ha misilezi qoncissizayssi woyko bessizaysi ogethonani woyko giya giddon issi maddabara bolla hixxetida soho woyko kaththa sohoppe woyko osha gade kaththasope xaxetida santha irxxa tummonne hara dumma dumma woxxe kaththanas go'iza mishata qonccisses.

Ha misilezii qonccisizayssi woykko besttizayssi suyiqqezan woykko giya heera keethttha giddoni dumma dumma ayfa ayfetinne unkka unkkotii dizayssa qoncisishe heessappekka heni baggara nam"u asati dizayssa qoncisishes

Haa misilezzi qoncciss besizayiss kehippe lo'izanne poliza goshsha gadenni gakizza kaththa sooppe izzettikka baribare qommottinne dumma dumma unikkotti dizayissa qonccisses.

Ha misilezi qonicises woyiko besizayis kehipe daliga giziza gosha sohoni puteti toketiza woyiko zeretiza sohon issi mishirya ba dunan masike wothada zeretida katha xelashe deyisane etape hini bagara asi deyisa qoncises

Ha misilezii qonccisizayssi woykko bessizayssi keehippe lo'oizanne malaliza medhara diza ayfa ayfetuppe issoy keehippe cora saxinettu giddon yeegetti uuttidayssa qoncises

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi oge donan woyko oge gaxani utidine duma duma unka unkotanne ayfa ayfeta bayzishe diza c'ora asata qonc'ses.

ha misalezi qoncisi bessizayssi giya giddon woykko oge gaxan goshsha gajengakesa katasuppe esika barbarey dono nne kaarotenne hessane hessa malatida hara katasi madabare bolla uttudi bayzu suttizayssa ha misilezi qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bassizayssi issi keeththa giddon cora afkadoosseti isi saaxine giddon yiqet utizayssa bessishe hessapeyn baggada hara cora saaxineti deyssa qoncisees

Ha misarezi konjese bessizayissi katama giddon woykko oge gaccan ukakkidi teeriza muuzeza issi bitanezi bayzishe deyayssenne hessafeni baggara hara bitanezikka bayzishe deyayssa gidishin hena baggara hara dumma dumma asatinne geettidayssa konjisees.

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oge gaxan woykko oge doonan miceti uttiza kathatuppe etikka lo7ome barbarenne hara dumma dumma miisheti diyayssa qoncisishe essappe inni baggara issi mishirakka uthaza bayiza shi diyayssa qoncisees

Ha misilezi phoncisizayssi poykko bessizayssi dumma dumma goshsha s ohun gakkeza ayfayf edenne unkawunkoti diyayssa poncisishe issetikka timatimi shunkurtenne dono heessan hessanne malatida hara dumma ayfayf diyayssa poncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi dumma dumma ayfaafeti issi bolla shiiqizi dore tu tuzayza qoncisishe etika timatime afkadoose apile mangonne dumma dumma qommoti diyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oge gaxan issi bitanezi mithan alga giigissidi dumma dumma ayfayfeta wotidi bayzoos shiishshizayssanne hessafen baggara hara dumma dumma xarphezan wodtida ayfayfetidiyayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncizaysi issi gitanne dalga gosha dembatni ba doonani wotada puute tokashe diya mishiryo besesi. Heepe gede heni bagara hara puute tokashe diya asiy beetesi.

ha misilezi qoncisi bessizayssi keyipe dalganne lo7iza goshsha sohuni santhay toketizi gakkizayssa giddon issi bitanezi eqqizi santaza xeelli didiyayssa qoncisishe hegeekka cora gidizayssa qoncisees

ha misilezi qoncisi bessizayssi oge gaxani woykko oge bollan iixesiza maxabare bolla lo7omenne qaarenne hara goshsha gade ooso katoti micetidi bayzetti shidiyayssanne hessapeni baggara issi mishiraka bayza shidiyayssa bessies

Hamisilezi qoncisi bessizayssi goshsha gaze kaththa unka unqotuppe duno woykko gala gizayssi saaxinen giigettizi uttizayssa qoncishi bessishi ezikka qasse cora gidizayssa hamisilezi qoncisees.

Ha misilezi qonccissizayssi woykko bessizayssi issi keththa giddon kehipe lo'izanne darikka cisha puttisonne dichcho otho giddishin hessapekka zo'o cishara dizaytti bettosona.

Ha misilezi qonccissizeyssi keehippe githanne dalgga gidiza goshsha sohooni zereththiuththiza gisththe woykko gaashedaaniza kaththi loyththidi coraththi deissa qonccisees.

Ha missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi nam'u asati kehipe lo'izane c'ora timatimeza saxinen yegizinne maxi maxi yegishe diyaysa qonc'ses.

Ha misiley qoncizays woyko bedizays keehippe gitanne aaho gidiza ketha giddon cishat lo'dinne ciyid utidaysa qonciseshe etika keehippe daro Soho oykidaysa ha misiley qoncises.

Ha misilezi qonccisida issi woykko besida issi besidane lo'iza gosha gade gidon issi mishira bazo giddon keshe wotada ba kushen irxa bonco oyiqqida isa ha misilezi beeses.

Ha missilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi tamappe dariza macanne attuma assati keeththa duunan eqqizayssanne hessape sinththa baggara dooreti uttida kaththa zerethay woykko dhale zereththati diyayssa qoncisees

Ha misalazi qoncisizayssinne bessizayssi gaype gitanne walqama gusha sohon issi kaamezi goysho diyayssa qoncisishe hissapeynne baggaranne hana baggara zeretu utiza hara gadezi woykko gushas diyayssa bessees.

Ha misilezi koncisizayssi woykko bessizayssi keypi gidanne dalga gidiza goshshasohoni lo,iza boncora diza oorata pute qommoti deyayssa qoncisise eta giddon qasse hoyddu asati deayssa qoncisees.

ha misilezi qoncis bessizayssi issi kiitta giddon oorattanne lo7iza ciisha qommota putesonne giigisso soho gidishin hessaka heedzdzanne heedsappe derezasati giigisso bolla dezayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oyddanne oyddappe dariza asati issi keetta giddon matha yeessa giigissidi issi miisha giddon yeggidi woykko qolizi giigissi sha diyayssa qoncisees

ha mesalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi shubara axiretiza keeththa giddoni kutto qommoti diyayssanne hessafe ne baggara cora asati eqqidi he keeththa giddon diza kutosha xeellishe diyayssa qoncisees

hamiselezi qoncis bessizayssi keype gitanne dalga goshsha denbaani oorata goshsha gaden heedzdzu asati katta ayfe zereshe diyayssa hamisalezi qoncisi bessishe essapen baggara hara mitati deyayssa qoncisees

Ha misalazi qoncisizayssi woykko bessizayssi keyppe gitanne dalga gidiza goshshasouni buute woykko kati zereti uttizayssa bolla hara mashineti haathawushi didayssa qoncisees.

a misalezi qancisizayssi oykko bessizayssi keyppe gitanne talga gidiza sohon haaththay zin7izayssanne haaththape ne baggara jumma jumma kiitati dayssa ha misilezi paatiti qancisees

Ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype lo'izanne ahukethta giddon dumma dumma asati ciisha giigishs he diyayssanne kartoonen yeggish he diyayssa ha misilezi qoncisees.

Ha misalezi qoncisizayssinne baystiza issi kayeppe gitanne dalga gidiza keeththa giddon ciishsha puutisonne giigisso ooso gidishe heka ciisha giddon qasse heedzdzu maca asati essika boota maawe may7izageti beettosonaa

Ha misilezi qoncisizayssi uwaykko bessizayssi oge gassan coora keeshetti diyayssanne keeshetuppeni baggara qasse lo'iza boncora diza mithati diyayssa qonciseshe essappey hana baggara shuchi deyayssa ha misile koncisees.

Ha missilezi qoncissi bessizayssi issi bitanezzi bakushen borssanne mithanne jarkkanne oyqqizi lo'zanneirxxa mithazi dizza goshsha gadden eqizzayssa hessappe hini bagarra issi bittanezi uttidayssanne harra mithati de'ssa qonccissees.

Ha misilezi qonccissizayssi issi githanne dalgga ciishsha puuthee thokeththa thoho bessees; he ciishshsa puuthe thokeththa sohon qassi issi mishiraa ciishshaa lokkomaza oyqqizayssanne ba huuphen koppiyyiya woththizayssa besses.

Ha missiaezi qoncisi bessizayssi goshsha gade heeran ha wode teknoloji maadeton solarera oosetida biittappe haatta kessiza maashine eqqizayssanne he maassineza bitan oyqqizayssanne issappe ne baggara nam7u qeere naytinne gatta kiittanne dumma dumma katta qommoti diyayssa bessees.

ha mislezi qoncis bessizayssi oorattanne lo7iza ha woda teknoloji maadeton oosetiza goshsha kaamezi eqqizayssa bessishe izikka qasse keehi daro maados goshsha oosos goyayssa bessees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi keehi dalganne aho keetta giddon ciishsha puutiso ooso gidiayssa bessishe heyssa ciishshatappe issi bitanezi gaaden caaneri geegissi hayssanne hessapeni baggara hara ciishshatinne qasseka hara asati idiayssa qoncisees

a misilezi qoncesizayssi beehi gitanne denba goshsha sohonii tammanne ichoshappenne hessape dariza asati goshsha gade giddon eqqidi kushiya baqqi didiyayssanne etappehini baggara hara mitati diyayssa bessees

ha misalezi qoncisizayssi keehi gita keetta giddon ciishshati tooketizayssanne he ciisha giddoppe naazi bootta ciisha yeggiza miisha giddon ciishsha yeggidi gaaren caaneri haakkihayssanne hessape hini baggara adde zeqqizayssanne qasse hara bootta ciishsha yeggiza miishati dayssa bessees.

ha misilezi qoncis bessizayssi keehi gitanne denba goshsha gadin kathi zeretizayssanne heyssape bolla baggara ha wode teknoloji maadeton oosettiza mashine goshsha gadin zerethiza katha giigisi diza yssa bessees

Haa misilezzi qoncciss besizayissa kehippe gitanne addussa gidiza haththa ussa ogeyi woyikko warozza ixikko shaffenni haththayi yishshe dizayissa qonccisishshe hessappe heni bagara nne hani bagara dumma dumma miththi dizayissa qonccisess.

Ha misilezi qoncises besizaysi kehippe giitane dalga hatha heran diza misilezako shiqi eqidaysane manaxire ayfen wothidaysa qoncisishe hathappe heni bagara hara zumay dizaysa qoncises

ha mesalezi qoncis bessizayssi keype gitanne adussa gidiza haaththa waaroti woykko haaththa ogeti diyayssa qoncissi she hessape hene baggaranne hana baggara dumma dumma adussa mitakomoti diyayssa qoncisees

ha misiley qancisaysi iisi ahonne lo7izason issi bitanezi ha wode teknoloji maadetoninne qofan oosettiza jernete gizayssa ba kushen oyqizayssanne hessapeyin baggara mitati iziyayssa qoncisees

Ha misalazi qon'isizayssi woykko gessizayssi geepe gizanne denbanne zumati bessiyaheeran issi kamediyayssi biitha buukishininne giiish shi diyayssanne hessapeni baggara asinne keeththethi diyayssa qon'isees.

Ha misilezi qoncis bestizayssi keyppe gitanne dalga giziza goshsha heeran gakkera kaththa qolanas woykko yegganasi hiitethiza maqoreshara bolla issi bitanezi eqqizi ha deelishi diyayssa qoncisi she hesapen baggara hara nam'u asati dihayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi keyppe gigita gidiza sharazi hidettizayssa bolla bootama oma7ira bitazayzi dumma dumma mashinata okkidi xeelishe diyayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qancisizayssi woykko bessizayssi keype dalganne gita gidiza goshsha so7oni dumma dumma puutati toketizayssanne zeretizayssa bessishe eta giddora haatta boye kiyayssa qoncise sii

ha misilezi qoncis bessizayssi keheppi gitanne dalga gidiza goshsha dembani kathi zeretiz utizayssanne hessa goshsha demba giddora ogezi keyutizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi kehipe cora gidiza wadu mizati isippe shiiqidi katha mishe de'izaysa qocisises etappe isina ha shiiqa besada doona hangada utizaysa qoncises.

Ha misileza qoncisidays woykko besidays keeh gitanne aho gidida kuto ketha gidon issi bitanez cora kutota gidon eqid etayo miyoba imishinine etayo hata gigisishn betes.

Ha missilezi qonccisizayis woykko besizayisi kehippe gittanne dalgga demmba sohon Cora mizati hemmetish dizayisa qonccisishe heyssappe henni baggara duma duma zummati dizayissa qonccises.

Ha misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi ha misileko shiiqada dorssa idimawutida issi mishiriwu besishe izipe hini bagara kathazi de'iyaysa ha misilezi qoncises.

Ha misilezi bessizaysi woyko qoncisizaysi keehippe gitanne adusa keetha gidon issí guwado miiziyaqodheza keesada bees immetida kathaza woyko maataza mashed daws.

Ha misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi keehipe gita woyko aaho keetha giddon issi bitanezi cora kuttotas kaththi madabarara oykidi qolishe dizaysa bessishe kuttotasika keehippe cora qooday dizaysa erissees.

a misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keeththa giddon nam7u waado miza marati etika gasheti baynta wodoron qashetizi eqqi uttizayssanne baantha aqon diyayssa qoncisies

Ha misilezi qoncisizayssi woyikko bessizayssi kuthosi mitharanne shubara dadituutza keeththa giddon diyayssa bessishin hessafenne baggara hara kutho keeththasikka asa tohozi diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi phuuphphuullezi ba saaxinan uttidi cugan cugan shiiqizi wodhedayssa bessishe hessappehini baggara mabukkezinne hara unqulale saaxine di7ayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bestizayssi hadussanne aho keetta giddon issi bitanezi waado miizatuura eqqizayssa bessishen hessappeka zaro waado miizati hine baggara diyayssa qoncisees

hamisalezi qoncisi bessizayssi keehi gita keettha giddon indenni acce gutozi bancha aqoson eqqi uttizayssa qoncisishe keeththezikka keehi ahonne hara cora kutoti diyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kehipe gitanne aho gidiza keeththa giddon waado miizati etas yegetiza maasa mishe diyayssa qoncisishees etas haytha bollaka gucechidiyayssa qoncisees

ha misilazi qoncisidayssi woykko bessidayssi kutoti bantayu yegetida quma woykko haaththa issife shiiqidi mishe diyayssa woykko uyshe diyayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaame ogera bishe diya heedzdzu areti bantha bollan maxabari yeqetiza kaha xaaner bishe diyayssanne hessapeni baggara dumma gushshati deyayssa ha misilezi qoncisees

Ha meselezi qoncis bessizayssi gayipe gitanne dalga woykko denba giiza sohoni he mettishe deya dumma dumma soomedo saqomoti deyayssa qoncisishe hesa giddonka nam7u nayti deayssa qoncisees.

ha misilazi qonci silayssi poykko fassizayssi gayibe itanne dalga keeththa giddon cora baalo miyizati dayayssatanne heiyssatappe baggati maatha maana koore galsidi mishadayssa qoncisees

Ha misalezi qoncisi zayssi woykko bessizayssi kaypi ahonne adussa keethcha gijdon dumma dumma qommo qalamera woykko merara diza dumma dumma waado miizati maata mishediza issa qoncisees

Ha misilazi onisay si woykko bessizay si essi giayheeran woykko keeththa giddoninne dirsa giddon keype lo'izanne dumma dumma boorati diyayssanne coraasati diyayssa qon'isees

Ha misilezi qoncissi besizayssi issi mishira uttaza tammappe dariza kuththotha xeelashshenne mizashshe dizayssa qoncissizay, hessappe heeni baggara miththa kare dayssa qoncisses.

Ha misilezi qoncis bessizayssi odoro mitekowa giddoni ichashu miizatinne heedzdzu deeshshati diyayssa beshishe hessapenne baggara mitta axirenne hara keettatinne hara mitta qommoti diyayssa bessees.

ha misalezi qonise eizayssi issi bitanezi hospunappe dariza hareta heera giddora laggizi efiza hessa bessishe hessafe ni baggara issi bitanezi hararera hyqqizayssa bessi shenka qasse hara mita buncoti hachchara deyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncis bessizayssi kepe coranne dalga gidiza kuttoti baynta muusa sohoninne ushsha sohon dayssa qoncishise etikka keype oodan cora gidayssa qoncisees

ha misilezi qoncis bessizayssi ichashappe bolla hareti bayntazokkon wodhdhida maata tookkizi kaame ogera ishe didayssinne hissapenne baggara hara mitatinne issi mishira ogera bayidayssa bessees

ha misilezi qoncis bessizayssi issi mitha giddo heeraninni gaxa maata heerani eqqiza nam7u boorati beettishe heessatappeka issoyzi care ka caama boora gidishe issoy qas se7u boora gidizayssa misilezi qoncisees

ha misilezi qoncisi pessizayssi keyippe denbasohuni miizati woykko cora miizati henta bolla maata midi diyayssa bessishe hessafeni baggara hara keetatenne hara adussa bonco mitati diyayssa qoncisees

Ha misiley qoncisizay woyko besishe de'iyaysi keehippe gitanne dalga gidiza keetha gidon mithi shoceti uttidaysa bolla issi bitaney unka unkotuppe dono getetiza woyko yegidi de'iyaysa qoncisidi de'es.

Ha misilezi qonccissizayssi woykko bessizayssi issi keehippe githanne dalgga gidiza goshhsa heeran issi asa kushe bolla bangga ayfezi shiiqizi uththizayssa qonccissees.

Haisilezi qoncisizaysi woyko besizaysi kehipe lo'idi gakiza muzeti issipe doreti uttizaysanne qanxeti uttidaysa qoncisishe izappe heni bagara hara muzeti dizaysa qoncises

ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi keyfe denba gidiza goshsha gaden issibitanezi akafaza oyqqidi uuththa woykko muuze tho kishe diyayssa qoncisishen hesapeyn baggaranne hana baggara asi diyayssa qoncisies

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne dalga gidiza goshshaso ni gista gade giddon ichashu harsati baantha bolla dumma dumma goshsha miishata oyqqidi hamachishe deayssa qoncisees

ha miselazi qoncisizayssi woykko bessizayssi kehipe gitanne dalga qitiza koshshas hohon gakkiza giste zeeretha bessishen esa giddonka hichoshu asati bantha morgen akafanne mita oyqqidi simeretishe diyayssa qoncisees

hamesalezi konciizayssi woykko bessizayssi keype gitanne dalgason dumma dumma oorata buutxeti tooketana yo giigish dizayssanne licetizi maara uttizayssa koncisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi kepi aho gidiza gushsha dembani issi bitanezi ba huphen koppiya wootizinne ba morgen dunguza woottidi uththidi ooratha puushe tokkisi diyayssanne hele baggara si diyayssa qoncisees.

hamisalezi qoncise bessizayssi heezannee heezeppe darizaasati goshsha gades woykko goshsha sohos zeranas gaashe ayfe maki makki shaaki shaakidi ekkishe diyayssa hamisalezi qonjises

ha misalezi qoncisizayssi woykko beyssizayssi keyppe gitanni lo7iza heedan issi butanezi ba bolla shirte diggidi ba kushen unkaunkotoppe duna woyqqidi ha bessishe deessanne hesapeni baggara keetetti deeyssa qoncisies

ha misilezi qoncisizayssi waykko bessizayssi oyddu asati keype gitanne ahu gidiza goshshasoon eqqizi ooratha puuthe tokkanaayo bookkettiza holla xellishe diizayssa ha misilezi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi oykko bessizayssi oyddappe dariza asati xoqu widiyosexiza saaxina giddon badala yegetizayssappe buqaza qorshe diyayssanne hessapenni baggara ara dumma dumma qummo katasidiyayssa qoncisia

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oyddu asati oorata gushshaso houni ooratha puute tokkishe dizayssa qoncisishe hessafeysoyka milisha gidizayssa qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi mishira masafe bolla woykko sampa bolla badala yeggada punashi dayssa qoncisishe hessafeyni baggara dumma dumma mitaqomotinne geeththitizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi boykko bessizayssi kaypey lo'izanne dalgasohon ooratha puoteti tokethanas giigetu utizayssa izikka qase cugan cugan coretu utizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi ahonni denba gosha sohoni pollati bookketizayssanne hessappe ine baggara hara mitaqomotinne muuziti tokitidi diyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncis bessizayssi zo7o ma7o ma7iza asi gakkiza badala ayfeza ba kushen oyqqizi ayfesa bessishe diyayssanne hessappe hene baggara hara badala karteti diyayssa bessees

a misilezi qoncisi bessizayssi goshsha gade giddon badalanne lakkomay zerethi mokkizayssanne he badalaza giddon hayssara koshshizey diyayssinne hessappe ne baggara hara mitta boncoti gaxaara beetti hayssa bessees

Ha misileza qoncisizayisi woyikko besizayisi issi keththa giddoni bitanezi mayikirosikope ba ayifeni wothidi piligishe dizayisanne hesapape ha bagara botha mayo nayida namu asatanne issi bitanneyi dizayissa ha misileyi qonccizesi

Ha misilezi Qoncisizay Woyko Essidaysi issi bitanezi Tilqalezape dhaleza narpera ekishe Dizaysane Heni bagara Hareti eqizaysaNe hara Asati diza Asati Dizaysa Ha misilezi Kehipe qonccises

ha misilezi qoncisidayssi boykko bessidayssi oge bollan eqqiza nam7u kaameti esikka ambulanse gidizayssa besishe etase nam7atisikka giddon issi bitaneze eqqizayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi issi kanazi xarpheza bolla woykko hakime xarpheza bolla kiizi ichi uttizayssanne he iza kanasa gezi issi aakimezi oyqqi uttizayssa ha misilezi qonccissees.

ha miselezi qoncis bessizayssi issi keethcha giddoni issi bitanezi hareza arfe cadisishinne iza gede oykkidi pikishe deyayssa kocisishe hesapene baggara harale diyayssanne asi diyayssa qoncisis

Ha misilezi phoncisidayssi keypi ahu gidiza hintaso oni miizati sin7i uttizayssa giddon nam7u haakimeti idi miizasa xellish diyayssa ha misilezi phoncisees.

Ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi oyddappe dariza asati baantha deeshsha deeshsha hidi aakimezan xellishise diyayssa qoncise shees deeshatusikka cora qoode diyayssa qoncises.

Amisalezi on'esizayssi woykko basizayssi keype dalkanne lodiza gosho denbaani issi zo'o borazi dhaqqizayssenne iza issi bitanizi worqizayssa woncisehe hesapeni baggara harasati deessa koncisees.

Ha misilezi qoncisidayssi poykko bessidayssi nam'u asati banta duunan maske wotidinne dumma maywaathidinne banta kushen akamiza miisha weqqidi mehe akamishe deyayssanne essappeynni baggara kaamidiyayssa qoncisees.

ha misilezi qoncusizayssi uwaykko bessizayssi issibitanezi phelqadeppe xalay kishe deyayssanne hessape guye baggara dumma dumma hareti hakamethanasigidi uttizayssanne asi deyayssa qoncisees

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi issi keeththa giddon issi akimezi booraza cadanayoo giigitishi dayssanne hessappenne baggara cora asati deeyssa qonisees

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi issi bisanezi deesha akamishinenne hanko cora asati daqqizi xeelo bolla deyayssanne hessape ni baggara qay masqale geesettida kameze eqqizayssa bessees.

Ha misilezi qoncisidayssibaykko bessidayssi keypeqoodan cora gidiza asati banta duunan maske wooththizinne bayntha kushen foto woyqizi ha xeellishe gidayssa ha misilezi qoncisees.

Ha misilazi qoncisi bessizayssi nam'u asati waacesida paragaare achchin eggizi essoyssi ba kushen biire woqqidi warqata wqqidi xaafishe dayssa wacisishe esapeni baggara kaamenne kettadi deyayssa qoncises

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi nam'u asati banta duunan maskatidi tumma maay'onne banta kushen hakime mishawqidi meheza akamishe deyssanne hisafeni baggara kaamezi deyssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko phissizayssi issibitanezi ba kushen marpe milatiza miishawey gidi maheza cadanassinne akamanas giigitayssa qoncisishe issibitanezi hokki wossizayssa qoncisees.

Ha misilezi qoncisidayssi woykko bessidayssi nam'u asati issi areyo shiishi ekkidi akamishe diyayssanne hessa peyni baggara dumma dumma meheti diyayssa ha misilezi pilgidinne qoncisidi bessees.

Ha missilezi qonciss besizayssa issi keththa gidoni parazi eqidayssane hanna bagar issi na'azi parazza oyqizayssanne henna bagara qassekka doonan maskke wothidi paraza akamanayo shiqiza biththanezzi bethess

Ha misilezi qoncisizayssi issi bitanezi nam'u kareta haareta madabari giddon yeggiza katta mizishe diyayssanne hessape hne baggara nam'u asati deyayssa bessees

ha misilezi qoncis bessizayssi issi lo7iza keeththa giddonii issi bitanezi hareza oyqqini hankoys qasseka hareza akamanas woykko teellanas shiiqizayssa gidishin hessape hini baggara hara haaratinne lo7iza keeththay di7ayssa qoncisees

Ha misilezi qonc'isi besizaysi kehippe lo'izaysanne irxidi mattati diza heran wora medosatuppe mahey gettetizaysi hokidi haraba woykon hara misha xelishe dizaysa ha misilezi qonc'ises.

Ha misilezi qoncisizaysi woyko bessizaysi kehippe demba heeran suylalezi barka eqidaysa qoncises izasi gesazi addusa gididaysa ne hessappe heni bagara mithay dizaysa beeses.

Haysi misilezi qoncisizaysi woyko besizaysi kehipe gitane dalga haatha do'a gidoppe haylasho woyko aazi geetetizaysi haathape gaxa ke'idi duuna hangidi ichitudaysa qoncises.

Missilezi qonc'isizaysi woyko besizaysi kehipe lo'izane c'ilc'iliza bonc'ora diza wora heran issi wora medosay eqidaysa qonc'isishe hesape heni bagaranne lo'iza Mitha qomoti diyaysa qonc'ses.

Ha misilezi qoncisi besizaysi kehippe gitane lo'iza wora heran eqida wora medosata qoncisishe etasika qodazi kehippe daro gididaysa qoncises.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi wora do7atoppe wora kana geetettizayssi keyipe denbanne wora heeran barka hamitishe diyayssa ha misilezi keyipe pilgidi qoncisees

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kapi zumati bessi a eranne denbati bessiya eran wora medusatoppe phaccereza haase malaqata xillasha diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keehippe matati bessiya heeran wora do7atuppe izikka qasse haaththa giddo do7atuppe haylashozi gaxa kiidi duuna dooyizi uttizayssa qonccisees.

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessidayssi worati bessiya heeran woramme dusatuppe dumma dumma qommoti eqqidi ha xeellishe diyayssanne hessapeyni baggara hara dumma dumma miita qommoti diyayssa ha misilezi qoncisees.

Ha misidezi qoncisizayssi woykko bessizayssi qaepe denbanne gita gidiiza wora heeran eqqida warame duusati beettishin izikka ka caamanne bulka gididayssi dihayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi gayippe worath bessiya heeran izikka qasse denba sohon wora melo satoppe issoy firididi woykko guppidi woddidi deyayssa qoncisees

ha misilezi qoncisi bessizayssi keypi yashshiza wora giddon worame duusatoppe issuwa gidizayssi dangarsazi eqizayssa qoncisishe esappe hene baggara hara coora mitaqommoti diyayssa ha misilezi qoncises

ha misilezi qoncis bessizayssi gayppe gitanne tenba giziza wora heeran wora medosotoppe worakana gidizayssi barka hametishe deyayssa ha misilezi qonci sees

Hamisilezi qoncisidayssi wolkko bessidayssi keype gitanne wolqama gidiza gammozi ichidayssa bessishe iza bollakka qasse gammazi keype yashshiza gididayssa hamisilezi bessees.

ha misalezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keippe gitanne dalga gidiza wora yeeran waykko maata giddon issi wora medusay eqqi wussizayssanne izikka dumma mera gidessa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssinne oykko bessizayyssi geippe gitanne dalga gidiza sohon haaththay diyaga giddon dangarsati hamethishe diyaissanne hessappe hini maggaranne hana maggara milida mitatie hessa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi kaame ogen dheqqiza heezdzu walqama gammoti diyayssa qoncisishees he kame ogoppe hana baggaranne hena baggara keehi walqama woray diyayssa qoncisees

ha misalezi qoncisizayssi woykko basizayssi issi denbasohon tummanne lo7iza melara diza wora medosatoppi heedzdzati shiiqi de qiyutiza essa qoncisees

ha misilazi qoncisizayssi woykko bessizayssi wara do7atoppe shaaqancha woykko korcha gidi nu deesizayssi phuchcha bollan uttizayssanne izosikka tumma dumma qommo qalameti diyayssa qoncisees

Ha misilezi qoncisizayssi woykko bessizayssi keype gitanne demba gidiza sohon nam'u gammoti issoy suwara diisheti didiayssa bessishin eti eqqizasoyka keype demba gidizayssa qoncisees.

ha misilezi qoncisizayssi boykko bessizayssi gaype lo7izanne booththa merara diza karemede satoppe issina ha shiiqaza misila chi shiiqaza eqqizayssa qoncisees

Ha misilazi qoncis bessizay haatta giddo do7ay hay laasho geetettizayssi biitta woykko liqo biitta bolla utidi ba dona dooyidi awaho ishe bessesha qoncisees.

Ha misilezi qoncis bessizayssi so do'atuppe woykko soome duosatuppe gawara melasiza maahe sheeshshazi shuche bolla eqizayssanne he shuchcha achchin maatazi dezayssa qoncisees.

ha misilezi qoncis bessizayssi wora do7atuppe woykko woramme doosatuppe maahi geetettiza warame doossay eqqizayssanne izappe hine baggara qasseka hara mitta boncotinne maatati diyayssa qoncises